Aanongontu oyeli haya hongo iinima yawo oyindji mono mwakwatelwa uutemba mbono hawu longithwa miiyogelo onga oku iyogela koonyala ngele aantu taya longitha iiyogelo.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka yili ya simana mbyono hayi longithwa woo momikalo odhindji mono aantu haya vulu oku kala ye yi pa ookuume kawo nenge taya landa iinima mbyoka yeli ya pumbwa, shika oshili sha simana oshoka ohashi kandula po omikundu.

Konga uuyelele opo wukiisindanene esindano enene otashi kakalako molyomakaya momasiku 21 June 2025, otundi omugoyi gwongula sigo opo tundi ontimulongo nantano moWernhill moVenduka.

Indjipaleka okuhehela koye oshimaliwa oku pitila pangodhi, kehe mpoka wuli. Dhenga, okanyodhi, oyimwe, one, onola nokanyothi, ombali, ondatu, one, ontano nokahasha.

Oshimaliwa tushina moondola tushina momakwanza nosho woomoosende ngele kushina elongo itoli mono ngele ino shilikola nakalwidhi kAalwenya ote kuoe ngele kapena ngoka teshi kupe koshilando pangele ito endeko.

Omukalo goku imonena oshimaliwa shimwe ishewe pooha, omukalo nguka omuwanawa goku imonena oshimaliwa shimwe sha gwedhapo mondjato yoye, oku gwedha kwaashoka ho mono okuza miilonga yoye mbyoka ho longo komwedhi.

Owu li wu li mohole? Ombaanga yaVenduka otayi pula kutya nenanena kwashilipaleka kutya owa gandja edhiladhilo lyoye lyokukala mohole opo wu vule oku imonena oondola ndhoka dheyovi.

Ombaanga yoNetbank oombaanga ndjoka yi li ya simana nohayi tupe omauwanawa, ohayi pewo woo aantu mboka hakuti aanuulema iiwanawa. Uuna taa yi momathigathano ngono haya hingi noonyala uumbasikela wawo.

Oshiwanawa osho thimba yi na ongodhi mongaashingeyi nongele kushi na, oto mono iihuna. Ohashi tukwathele oku landa iikulya, ohashi tu kwathele oku landa oonguyo, ohashi tu kwathele wo okwiifutila oosikola nohashi tu kwathele wo oku landa iiyenditho.

Etosha olyo ehala ndoka hali adhika talimonika lina iiyaha mono mwakwatelwa woo oonkoshi nuumenye mboka hawu eta aatalelipo moshilongo shetu, shika oshili shasimana oshoka ohatu mono mo oshimaliwa.

Namibia oku li oshilongo shoka oshiwanawa, shoka shina uunshitwe washo, mono hatu adhamo iinamwenyo, hatu adhamo iiyamakuti, mbyono hayi adhika MEtosha. Ohamu adhika iinamwenyo oyindji ngaashi oonkoshi, uupundja, nosho tuu.

Etseyitho talizi kombaanga yotango yopashigwana. Ngele owuna aayenda kuna shoka toyape nenge wuna oshituthi shontumba megumbo lyoye ndele kuna oshimaliwa otovulu oku indila omukuli kombaanga yotango yopashigwana

Uulingilingi woku keengelela aantu iimaliwa yawo okupitila koongodhi otashi ende tashi indjipala unene moshigwana shetu. Kotoka waaha gandje uuyelele wunasha nokakakata koye kombaanga nenge wuga ndje oshipatululo shinasha nokakalata koye kombaanga.

Mongashingeyi aantu oye na iipundi mbyono yopashinanena, ano omatyofa. Aanongontu ohaya ningi omatyofa, taya tula ko omalapi taga monika nawa ya ninga iitaafula mbyono hayi longithwa okutulwa mookombitha.

Uudhano owo omayinyanyudho moshingwana shetu methimbo lyo ngaashingeyi, othimba yina ongodhi. Omawudhano ngaashi omatanga gokoompadhi, etanga lyokoonyala, omayanga gomokamba, omatanga goko mbanda yonete nosho tuu.

Ombaanga yo NEDBank oyili hayi kwathele kehe pamwe. Mono hayi vulu oku kala ya longithwa mo Indongo Toyota . Ositola ndjoka hayi landitha oohauto ndhono hadhi ithanwa ooToyota. Shino oshili hashi kwathele oshoka omuntu ihayi niimaliwa peke.

Mongashingeyi aantu oyeli ya tunga omatungo gawo, mono yeli haya kala ya tula mo iinima tayi monika nawa, mono haya tula mo wo oosikopa nenge uutaafula mbono wu na uusikopa uushona. Ohawu longithwa unene okutula iinima yawo.

Iipundi niitafula yahongwa miiti osho woo miipilangi yaningwa nomalalakano gokukuutumba unene pohala gwokwiinyanyudha, pomahala gokulila nosho woo pomahala mpoka hapu yi aatalelipo haya zi kiilongo yayooloka.

Uuyelele wunasha noshimaliwa sha tumwa kongodhi yandje owandje mwene . Uunongo owo oonkondo oku lwitha uulingilingi wopashimaliwa okupitila mombaanga yotango yopashigwana yaNamibia.

Landa nena to longitha okakalata koye kombanga yotango yopashigwana koondando dhagwa pevi lela kositola yaNictus. Oku landa iinima ya yoloka ngaashi oombete, oofriza, oosikopa, iitafula, omashina goku yoga nikwawo yilwe.

Mona sigo opo pelesenda omilongo mbali yoshimaliwa shopeke uuna walongitha oshimaliwa shathika po N$8100 nokakalata koye ko koombaanga okulanda pauyuni okupitila kombaanga yaVenduka.

Oshimaliwa osho thimba yi na ongodhi MoNamibia oshoka nongele kushi na, wa mono iihuna. Ohashi kwatha mukehe shimwe. Omokulanda iikulya, omoku landa iizalomwa, omoku londa iiyenditho yoku za pehala lyi ili, omoku futa oosikola niikwawo yilwe.

Iisimpo oyo yimwe mbyoka yi li ya simana muuyuni wongashi ngeyi, nuuna omuntu keena iisimpo oha kala unene agaya. Shika oshi li sha simana oshoka aantu oha ye yi longitha oku kandula po omikundu dhawo, yo otaya vulu okuza ookuume nenge ookahewa kayo.

Iihongomwa ya hongwa momiti nosho woo miipilangi oyili ya simana noonkondo mongaashingeyi. Ongaashi nee iipundi niitaafula mbyono hayi longithwa moohotela, moongeleka osho woo moositola . Ohayi kwathele okupa mboka ha ye yi longo oshimaliwa shomondjato.

Ombaanga yo Bank Windhoek oyili ya simana oshoka ohayi kwathele oshigwana moku kwata oshimaliwa shasho nawa. Aantu oha yayi nee taya ende niitopolwa taya gandja omauyelele kombinga yombaanga ndjika.

Okudhana uutanga ohashitungu omagumbo , momasiku 20, 09, 2025 okuza potundi otilong yongula sigo opo tundi otitano yokomatango.

Oshitayi oshipe shombaanga yoNedbank sha longululwa moLiindili tashi patuluka mongashingeyi. Tashi adhika mehala lyonomola 876 mostarata yaLindili moNamibia.

Oosikopa odhi li dhasimana oshoka ohadhi kwatelwa iinima momagumbo. Odhi li hadhi ningwa miipilangi mbyoka hayi monika nawa hayi zi komiti, shika oshili shasimana oshoka egumbo ihali kala lina iinima yili pevi owala ngaaka.

Gumwe ota ti ohandi tumine meme gwe oshimaliwa eli komukunda omwedhi kehe pehulilo opo a vule oku ilandela iikulya oshowo oku ilandela oompumbwe dhe ,okupitila momukalo gwokutuma oshimaliwa nombaanga nombaanga yaStandard.

Namibia okuli ena iimaliwa mbyoka ya yooloka ano yina oongushu dha yooloka shiikwatelela koshimaliwa noshimaliwa. Ohatu longitha iimaliwa yetu mbika opo tu vule oku kala twa tungitha oshilongo shetu nawa.

Mongashingeyi aantu oyena ookombitha ndhono ye li haya telekelemo, ta ya telekele aanegumbo yawo. Ohamu adhika nee iinima oyindji ngaashi iikulya, omasiga niikwawo oyindji.

Oweshi tseya tuu kutya oto vulu oku kala wa tula ko oshimaliwa kombaanga yoye ano to longitha uushina wopondje. Ombaanga yaVenduka oyili tayi lombwele aantu kutya oto vulu okutula ko iimaliwa mono hamu tulwa owala iimaliwa mbyoka yomafo.

Shi ninga shoye e to sindana okupitila mehangano lyoGondwana. Sindana kamwe komuukalata utatu woGondwana waya moshimaliwa shoondola omayovi omulongo gaNamibia mu kehe kamwe.

Iimonena ompito yokusindana oondando dhili nawa, opo wuvule okumona ompito landasha tolongitha okakalata koye kombaanga yotango yaNamibia mositola kehe totulukile okambapila koye komalando opo wuvule okusindana.

Uuyuni otawu ende ta wuyi komeho na kehe mpka toyi owuna ashike okupulwa oshimaliwa. Ongele toyi moositola, oku futa oosikola, okulonda iiyenditho okuza komahala gi ili nogi ili, okulanda omagumbo oshowo iihauto.

Iimaliwa oyili ya simana oshoka una yomuntu ke na oshimaliwa oha kala owala angunya, ke uvite nawa. Una aantu yena iimaliwa oyindji, oha ye yi fala kombaanga, nelalakano omuntu aka pungule.

Omukalo gokulanda nokulanditha iimaliwa komalungula, mpoka aantu haya landa noku landitha iimaliwa yiilongo yi ili noyi ili komalungula. Ohashi ningwa nee omuntu eli pehala lye lyopaumwene ina pumbwa okuthikama aye pehala limwe li ili.

Ombaanga yo Ned Bank oyili ombaanga ndjoka hayi adhika mo Namibia, ndjo ha yi kwathele aantu ayehe mono ha yi gandja omawu wanawa. oha yi vulu oku kwashilipaleke kutya uudhano otawu yi komeho moku gandja oshimaliwa.

Oositola iinima mbyoka yili yasimana unene, Oshoka ohayi eta iinima mbyoka twapumbwa onga aakwashigwana tatu keyi landa . Oositola ohadhi kala dha pakelwa nawa, mono aantu hayayi owala taya tala oondando etaya landa.

Muuyuni omuna aanongontu mbono haya ningi iinima oku tamekela okuza miinima iikwawo. Aantu ohaya vulu okuninga uutemba, taye wuningi miiti, tayi hongwa nawa. Uutemba mbuka ohawu vulu okulongithwa muu iyogelo aantu taya iiyogo koonyala.

Tu panduleni Kalunga, tu panduleni nampongo, omushiti gwaayihe, ngoka etupa omiti, tuhongemo iitaafula, tuhongemo iipundi opo tu kuuntumbe, tu hongemo oombete tulale, tuhongemo wo kehe shoka tatu vulu, opo twiimonenemo shoka shomondjato.

Omahala gomalandithilo giilingonwa yaningwa miipa ngaashi oondjato, oondjakete, oomiya, oongaku nayi mwe woo yagwedhwapo oko nee aantu haya yi yakalande iilongomwa yawo opo yavule okwiikwatha.

Tu tyapuleni omusindani dhingi mesiku lyohole Maggie Rosa Jacob, oha tuku halele omayambeko omawanawa, sho wa sindana oondola eyovi lyaNamibia okupitila kongodhi, okuza kombaanga yaNamibia. Otwa pandula unene.

Iimaliwa oya simana. Kehe oshilongo oshina oshimaliwa shina ongushu ya yooloka. Opuna iilongo yina iimaliwa yomafo yashangwa eyovi, shika oshasimana.

Sindana embo lyedhina "Eponokelo lyoshimaliwa" lya nyolwa ku Lisa Rowan eto ilongo omikalo omathele gaali nomilongoheyali nantano kwagwedhwa, dhokuninga oshimaliwa ku ngoye mwene.

Kaleka oshimaliwa shoye sha simana. Ninga okambo koye kaanasikola nena opo wu vule oku ninga omahogololo geli hwepo gopashimaliwa. Etelela ombapila yoye yekwashilipaleko lyuunasikola, osho wo kala wu na oomvula omulongo nahetatu sigo omilongo mbali nahamano.

Omiti odho dhimwe ndhoka dhili dha simana, ndhono hadhi tupe omauwanawa ogendji. Ohadhi tupe omauwanawa uuna aantu taya longomo iipilangi, mbyono hayi longithwa pamikalo odhindji.

Eyilongo ele lyopashigwana lyoku ilonga oku yoga, okupitila mombaanga onene ya Venduka, okuza omasiku gane sigo ga heyali gaApilili omvula omayovi gaali nomilongo mbali nane.

Iimaliwa oyasimana oshoka ohayi vulu oku kandula po oompumbwe dhetu, ngele tatuyi koostola tatu landa shoka twahala nenge tatu pe ookuume ketu mboka yena iituthi. Ohatu vulu okulanda mo iinima ndyoka yapumbiwa momagumbo getu.

Etumwalaka lyaza kombaanga yaVenduka. Sindana embo lyanyolwa epandja limwe lyoku longitha oshimaliwa lyanyolwa ku Carl pilchards opo wi ilonge omikalo dha yooloka nkene wuna okukala wa kotokela elongitho lyoshimaliwa shoye.

Iipundi niitaafula oyo yimwe mbyoka hayi ningwa koonkulungu, mbyoka yili ya simana unene. Mongaashingeyi aantu ohaya landa iipundi yawo taye yi tula woo mooseti dhawo, nelalakano opo yi kale hayi longithwa nota yi monikitha ehala nawa.

Tula ondjambi yoye kepandja lyombaanga ya FNB lyopombanda, wu humithe komeho ondjambi yoye monkatu ombwaanawa.

Iihongomwa yomiiti otunamo iipundi, iitaafula, oosikopa, oombete niihongomwa ayihe mbika iiwanawa noonkondo yivuluthe iilongomwa mbyoka yalongwa moonailona oshoka mbyoka yalongwa moonailona ohayi kulupa nuupu.

Owa hala oshikako oshiwanawa nosha gundjila nawa noshimaliwa shoye kaapuna nando omapiyagano gasha? Nyolitha nena okakalata koye wu mone oshimaliwa shoye pamukalo omuwanawa okupitila kongodhi yoye yopeke nenge yomondjato.

Iitafula oyo yili iisimani nima, mbyono hayi longithwa momagumbo getu. Ohayi longithwa ne pomikalo dha yooloka, mono aantu haya tenekeko iinima, ohayi longithwa wo moosikola, noshowo moombelewa.

Tula olwaala olumbulawu kepandja lyoye lyokomalungula tuvtseyithila kepandja lyetu opo wu vule wi imonene ompito yokusindana sha oku pitila mombaanga yaStandard bank mo Namibia.

Mongaashingeyi aantu oyeli haya mbaka iikuki yawo ano oomboloto, nelalakano opo ya vule okulanditha, shika oshili sha simana oshoka, uuna aantu ya landitha ohaya mono oshimaliwa.

Opu ba iilandithomwa yaningwa miipa yiinamwenyo, ngaashi oongaku, oondjato, omapaya gokuzalitha oombulukweya noondjatha. Oha yi ningwa miipa yiinamwenyo ngaashi oongandu, oongombe, oonzi nosho tuu.

Oku tyapula esiku lyoomeme. Sindana nena okakalata kamwe komuukalata utatu wositola yaShoprite ka kosha oondola eyovi limwe lyaNamibia kehe kamwe oku pitila mombaanga onene yaVenduka.

Etseyitho okuziilila kombaanga yaVenduka, patulula uuyuni woye uuwanawa okulongitha oshimaliwa okupitila kongodhi uuna wa nyolitha okakalata koye komongodhi. Tangi unene.

Mookombitha ohamu tulwa iinima mbyoka hayi kala iiwanawa, mbyoka aantu haya kala ya tala uuna ya talela po omagumbo ga yooloka. Shika osha simana, oshoka ohashi hokitha sho ohashi etele aantu uuwanawa nenyanyu.

Aanangeshefa oyeli haya kutha oshimaliwa moshigwana uuna taya landitha iinima mbyoka yeli yapumbwa. Shino ohashi ningwa ne opo aantu nenge oshigwana shi vule okukala shiimonena shoka sha hala.

Ombaanga yotango yopashigwana ano oFNB , oyili hayi gandja omauwanawa gayooloka moshilongo shetu. Mono hayi kwathele wo aakulupe, ano aantu mboka yena oomvula 60 okuuka pombanda, mono ihaaya futu iihohela yokomwedhi.

Ongeshefa yoku gandja omukuli. Ngele to iyadha wuli mompumbwe onene yopashimaliwa una nande omukwanezimo goye gumwe ahulako nenge pamwe wahala okufuta oosikola yoye osheendelela otovulu oku ka indila oshimaliwa koongeshefa dhoku gandja omukuli nokushi falako kwagwedhwa iishoshela yontumba.

Elanditho lyo matayiela molyomakaya omasiku omulongo nagahamo ga Auguste omayovi gaali nomilongo mbali nantano otundi omugoyi oku pitila moombanga ya Standard.

Iimaliwa oyo yimwe mbyoka yili ya simana oshoka mongashingeyi aantu ohayeyi longitha nelalakano opo ya kandule po omikundu dhawo shika ohashi ningwa nee ngele landa shoka ya hala nenge taa pe ookume kawo piituthi ya yooloka.

Ongeshefa yiihongomwa oyo yimwe yili ya simana moongeshefa mongashi ngeyi, ngaashi okweetapo nokuhonga iipundi niitafula yokulongitha moosikola, yoku kalongitha koongeleka oshowo ko mahala gi ili nogi ili. No hashi etele aalongi yawo oshimaliwa mondjato.

Oshimaliwa nina adhina aantu ngele kuna ino mu likola elongo yopombanda itolimono . Ngele ino mumona Koshilandopangelo ito endeko .ngele kumuna owuna oku enda olutu kowala . Ngele ino mulilkola nakiidhi ka halwenya otekupe nawa.

Oombete odho dhimwe ndhoka hadhi landithwa mongashingeyi. Aantu oyeyapo nomadhiladhilo nkene yena okuninga oombete ndhono dhili hadhi vulu okulalwa kaantu yu uvite ohasondo. Ohadhi vulu okulandwa moositola.

Omahala gomalandithilo hoka oko hatu kalanditha iilikolomwa yetu opo tuvule oku imonenasha shomondjato Ohatu kalandithako iiyimati ,iikwamboga, oonyama niikwawo mbyoka twalonga tseyene konyala dhetu.

Etumwalaka otali zi kombaanga yao Standard. Dhengela ombaanga yoye nena nenge dhengela omuhona gombaanga opo ku yandwe okuya komeho gomakengelelo gopashimaliwa. Lopota omakengelelo gopashimaliwa nena opo kaaga ye komeho.

Omalandithilo giiyimati ya yooloka oshowo komahala gomalandithilo mbyoka ya longwa momapya kofaalama nosho tuu ,oyo vulu okuyi adha nande okomahala gomalandithilo nenge komahala ga yooloka.

Futa nokakalata koye kombaanga yotango yopashigwana yaNamibia oondjo wi ilandele Iilongomwa yoye kositola yo Nictus opo wi ilandele oombete, iitafula, oosikopa niikwawo yilwe.

Mongaashingeyi mokombitha omuna iinima mbyoka haku tiwa iipundi, noshowo iitaafula. Iinima mbika oyi li ya simana, oshoka ohayi wapaleke omalukalwa getu. Oyi li wo ya simana oshoka ohayi longithwa okukuuntumba, noshowo okutentekwa iinima.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka yili ya simana, mbyono omuntu kehe heyi longitha. Shika osha simana oshoka omuntu waana iimaliwa oho kala wa kanitha ombili, niimaliwa ngele yaningwa oyindji, ohayi falwa kombaanga tayi ningwa oka pandi.

Oseti ongulu yokukutumba megumbo moka aanegumbo haakutumba uuna taatala oTV, taali uulalelo, nosho woo oku hungila moka aavali haalongo uunona wawo omikalo noku kwathela uunona niithigilwa longa.

Iihongomwa. Oshitaafula niipundi yalongwa miipilangi nenge miiti yahongwa nawa ya ningwa nelalakano lyoku kuutumba omuntu ta thuwapo ye tali iikulya ye yontumba noyongandi.

Ila wu inyanyudhe nombaanga yotango yopashigwana koshiputudhilo shopombanda shaNamibia osho wo koshiputudhilo shaNust momasiku gatatu sigo gane gaMaalitsa koshiputudhilo shopombanda, osho wo momasiku gatano sigo gahamano gaMaalitsa koshiputudhilo shaNust oku za potundi ontilongo nontiyali sigo opotundi ontine.

Okuza okulanda nokakalata okuya mesindano. Omahalelo omawanawa kaasindani yetu ya Aguste 2024, ku kehe ngoka a ya kegumbo nokakalata ke kokulanda ka koha oondola omayovi gatano gaNamibia.

Iiyamakuti oyo iinamwenyo mbyoka ihayi monika nuupu, mbyono hayi adhika mEtosha lyoshilongo shetu. Shika oshili sha simana oshoka, aatalelipo oha ye ya moshilongo shetu, opo ya vule oku tala iinamwenyo mbika iiyamakuti. Ohamu adhika oonkoshi, nuumenye niikwawo yilwe.

Etseyitho tali zi kombaanga yoStandard, tuma ethano lyoshinima shontumba kepandja lyoye lyokomalungula tu tseyithila opo u vule wumone ompito yokusindana sha

Oomwene yoositola oyeli haya mono mo sha oshoka, ohaya landitha iinima mbyoka ya pumbiwa moshigwana, aantu ohaya yi nee taye kiitalelako. Mositola ohamu adhika aantu mboka haya kwathele mo opo iilonga yi kale iipu.

Ombaanga yoStandard Bank Oyo ombaanga ndjoka adhika moshilongo shetu Namibia. Oyili hayi gandja omayakulo gayooloka. Uuna yahala okugandja omayele kaantu, ohayi yi komahala gayooloka.

Iiyimati oyimwe mbyoka yomiilandithomwa, mbyono hayi zi komiti. Aantu ohaya kunu ne iimeno yawo yiiyimati, nelalakano opo ya vule oku kala ya ka landitha, kwamboka yeli ya hala iiyimati, nenge ya hala oku kalya naakwanezimo yawo.

Oshimaliwa nedhina limwe hatu shithana iisimpo otushina mondola, otushina moranda, oshowo otushina momakwanza ohatu shilongitha mo kukala mwenyo kwetu kesiku okuninga omahupilo ngashi okwilandela iikulya, iizalomwa nokwi futila osikola.

Ombaanga yotango yopashigwana oyili Ombaanga ndjoka hayi eta omuwanawa moshilongo, mono hayi vulu oku gandja woo omauwanawa koshigwana, uuna aantu ya pewa oshimaliwa, shono haya vulu oku longitha nomalalakano ogendji.

Oto vulu oku sindana oondando oonene ndatu momwedhi ndatu. Otuna mo oondola dha Namibia omayovi gatatu nomathele gatano, tuma mo okompiuta yopeke osho woo ongodhi onene oku pitila kombaanga yotango yopashingwana.

Iihongomwa ya longwa momiti noshowo miipilangi, tuna iipundi niitafula, oombete noosikopa mbyoka ha tu longitha momagumbo getu no mokukalamweyo kwetu kwesiku kehe. Ohayi kwatha nee mboka haye yi hongo okuya pashimaliwa shoku ikwatha.

Ombaanga yaWindhoek oyo ombaanga ndjoka hayi adhika moshilongo shetu. Otayi tseyitha kutya oweshi tseya tuu kutya otovulu okukala watseya kutya owalongitha ngiini oshimaliwa shoye komwedhi, ano to vulu okukala weshi mona kokashina kokombanda.

Otuna iilikolomwa yomomapya, ngaashi omatama, uuna wamundesha, iikwamboga, oonyanga, nosho tuu. Mbika ohayi tukwathele opo tukale tuna omaukolele, oshowo okutupa sha shomondjato, noku tupa iilonga.

Muuyuni awuhe omuna iilonga ya yooloka nakehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka. Uuna aantu taya yi koshilongo sha yooloka, ohaya pulwa opo ya pingakanithe iimaliwa nelalakano, opo ya pewe iimaliwa yomoshilongo moka ya hala oku ya.

Etumwalaka lyanangeshefa ngele walongo nuudhiginini otatu kukwathele siikilila oshimaliwa shoye shongeshefa nombaanga yoye yopashigwana, ombaanga yotango yaNamibia nomukalo oshimaliwa shaya pombanda noonkondo.

Tseya noku nkondopeka shoka wushi nale. Tseya mpoka tapu yi iimaliwa yoye. Tula po omalalakano omape. Nkondopeka oku landa kwoye . Oshowo oku kwata nawa iimaliwa yoye. Tseya eyo komeho lyoye. Oshowo kala wa manguluka.

Omukalo omupu togu etelwa . Tate shipu omukwatheli gwaaluhe oteya moshakati moshi putudhilo shopombanda sha Namibia momasiku omulongo ga maalitsa omayovi gaali nomilongombali nahamano, otundi ontimulongo nayimwe singo ontihamano.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi kuhalele omasiku omawanawa genyanyu osho wo ga gamenwa momasiku ngaka twatalela evalo lyomukulili ongele owuli komunkunkulo gwefuta, okonooli, okofaalama nenge omegumbo lyoye.

Omahala gomalandithilo hoka oko hatu ka fanditha iilikolomwa ayihe yetu mbyoka hatu likola momapya. Ohatu ka landitha nee niikwawo yilwe mbyoka twalonga noonyala dhetu yene.

Etumwalaka okuzilila mombaanga yaWindhoek sindana nena ongodhi ompe yoshihape yonomola 15, omasiku ogagwedhelwa ne otaga yi sigo 30 gaSepetemba 2024.

Ngele owalongo nuudhinginini otatukukwathele kala mekwatathano nombaanga dhingi yotango yopashingwana moNamibia ndjoka kaayina nande omapuko gasha nosho woo uukengeleledhi washa.

Ombaanga yo-Nedbank oha yi gandja moshigwana, ngele aantu ta ya yi momathigathano gayooloka. Shika oha shinigwa opo aantu yavule oku monasha oku pitila kombaanga ndjika.

Landa to longitha okakalata koye kokulanda nena opo wusindane oshimaliwa. Talelapo oshitayi sho sitola kehe shili popepi nangoye ngoye wupewe oshimaliwa peke. Ethigathano otali tameke momasiku gaali omwedhi omutimugoyi omayovi gaali nomilongombali nantano.

Omukalo gokulanda oshowo okulanditha iimaliwa pamalungula. Okulanda iimaliwa yokiilongo yilwe oshowo oku yi landitha, opo wi ningile oshimaliwa pamukalo gopamalungula. Oho shi ningi wu li pehala mpoka wu li, ino pumbwa okuza pehala lyoye mpoka wu li okuya kekwawo.

Nampongo sho a shiti uuyuni we, okwa siti wo aantu ya yooloka mono a shiti oonkulungu. Oonkulungu odhi li dha simana oshoka ohadhi eta iinima mbyoka iiwanawa mbyono hayi vulu okulongithwa momagumbo getu, mono mwa kwatelwa wo iinima mbyomahayi tulwa moseti ya ningwa miipilangi.

Mona sigo opoo pelesenda omilongo mbali dho pashimaliwa shopeke, uuna wa landa wa longitha oondola omayovi ga hetatu nethele ya Namibia, noka kalata koye ko kulanda pauyuni.

Iilandithomwa yaningwa miipa yiinamwenyo ngaashi oongandu, oongombe nosho tuu. Iilandithomwa ngaashi oondjato ominya dhoku zalitha oombulukweya, oongaku nosho tuu tayi vulu okuzalwa komuntu mesiku kehe.

Iihongomwa nayo oyili ya simana momangeshefelo methimbo lyonena. Iihongomwa ongashi iipundi, iitafula, oombete noskopa, ohayi kwathele mboka ha yeyi longo ya mone oshimaliwa sho mondjato osho wo iilonga yesiku kehe.

Esimano lyoshimaliwa ohashi tukwathele okwiifutila oosikola nenge iiputudhilo yopombanda hashi tukwathele okulanda omiti osho wo okutufala kiipangelo ohashi tukwathele okulanda iizalomwa, okulanda iikulya, omagumbo nosho wo iiyenditho.

Oshimaliwa oshi li sha simana mokukalamwenyo kwetu kwesiku kehe. Otwe shi pumbwa oku shi longitha moompumbwe dhetu kehe, ngaashi oku ifutila osikola, oku ilandela iikulya, okufuta omalusheno nomeya momagumbo getu, osho wo okulanda iizalomwa nayilwe.

Hulithapo omakwatathano agehe naamboka haya kengelele aantu, iimaliwa yawo oku pitila pangodhi. Tetamo onomola yawo mombepo nenge epandja lyawo lyopa email, nenge omapandja gawo go pamalungula meendelelo.

Muuyuni awuhe omuna iilongo ya yooloka mbyono hayi adhika yina oshimaliwa shina oongushu dha yooloka wo oero osho oshimaliwa shina ongushu yili pombanda uuna wuna oero yimwe oho kala wuna oshimaliwa oshindji moshilongo shetu.

Iimaliwa oyili yasimana, kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yina ongushu yayooloka. Shino oshili nwa oshoka uuna omuntu tayi koshilongo kehe ohaavulu oku pingakanitha iimaliwa shiikwatelela kongushu yoshimaliwa shoka.

Iipilangi oyo yimwe mbyoka hayi zi miimeno mbyono hayi hongwa nawa e ta yi ningwa iinima oyindji mwa kwatelwa woo iipundi, oombete noshowo iitaafula. Mbika ohayi longithwa momagumbo.

Ombaanga yotango yopashigwana, otayi tseyithile aantu kutya; owu li wa hala oku tungulula oongombe dhoye? Oyi li hayi gandja oshimaliwa, tayi gandja wo omayele nkene wu na okushi enda.

Kotokela omakengelelo gopashimaliwa oku pitila mongodhi, yomuntu teku dhengele nenge teku tumine oka tumwalaka okafupi, kutya owa sindana shontumba nenge shongandi, unene tu iimaliwa nenge oongodhi nenge oombete.

Ombaanga yaNedbank oyili hayi kwashilipaleke kutya aantu oyamona wo uuwanawa wayo. Mono hayi gandja nenge tayi kutha ombinga muudhano wayooloka ngaashi wogoolofa.

Oshimaliwa tushina moondola, tushina mooranda, tushina momakwanza, kuya kosikola ngele kushina, kulonda odhila wuye koshilando ngele inoshimona, kweenda wuli powala ngele inoshilikola. Nakayidhi kalwenyaa tayikufala konakupila ngele inoshipewa.

Oshimaliwa oshasimana noonkondo mongashingeyi osho owala hashi tukwathele monkalamwenyo yetu yesiku okutufutila oosikola, okulanda iikulya, okulonda iiyenditho okuza komahala gili nogi ili, omunafaalama nomwiikwawo yilwe.

Iipundi niitaafula, oyo yimwe mbyoka yi li ya simana, oshoka mongaashingeyi aantu oha ye yi longitha unene. Mbika oyi li ya simana momagumbo getu, moombelewa nosho tuu moosikola mono aanasikola haa yi longitha.

Etseyitho lyopayipindi ndoka haliningwa kongeshefa oshowo kaanangeshef, okutseyitja iipindi yawo, eyo pombanda lyipindi nenge eshuno pevi lyipind nenge epelesenda dhipindi mbyoka tayalongitha nondondo dhawo ngashi shino, etseyitho lyaningwa kombanga ya bank Windhoek.

Kala wa pashuka, kala wagamenwa, kala wakotoka opo wuvule wuyande aakengeleledhi mboka ya hala okuyuga aantu iimaliwa yawo mbyoka yalonga nuudhiginini, okupitila koongodhi, okupitila momakwatathano gi ili nogi ili.

Iimaliwa nedhina limwe hatwiyithana iisimpo, oyili ne yasimana mokukalamwenyo kwetu kesiku kehe, oyo hayi tukwatha mopumbwe dhetu adhihe ngashi okwifutila oosikola okulanda iikulya , okulanda oonguwo, iihauto nosho wo omagumbo.

Oshimaliwa osha simana noonkondo mongaashingeyi. Oshimaliwa osho hashi tu kwathele oku futa oosikola, okulanda iikulya, okulanda iikutu, okuninga omahupilo ngaashi oku landa omagumbo oshowo iiyenditho.

Iimaliwa oyili ya simana muuyuni awuhe, Oshoka aantu ohayeyi longitha pamikalo odhindji shino oshili oshiwanawa. ngele omuntu owuna shoka wahala koositola ohoyi owala noshimaliwa shoka etolanda.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi lombele aantu kutya ino kala wu na oshimaliwa megumbo, ano inda wu ka mbaange nena okuza pomayovi gatano puushina pondje mbono waBank Windhoek.

Omukalo go kulanda oshowo okulanditha iimaliwa okupitila momalungula melaka lyoshitakumi oha tutu ti Oforex mono aantu hayalanda oshowo okulanditha iimaliwa yokilongo ya yoloka hashiningwa omuntu eli megumbo lye yemwene iinapumbwa okuya kehala hoka.

Ombaanga yo-Bank Windhoek, oha yi gandja moshigwana pamukalo ngaashi ngele aantu ta yi shangitha momaudhano ngoka gatulwapo kombaanga. Momaudhano muka omwakawatelwa wo okuyoga.

Omalovu ogo gamwe haga landithwa moositola, nelalakano opo aantu ya vule oku kala yi imonena oshimaliwa, una aantu ta yeya oku landa. Aantu ngele ta yeya oku landa oha ye ya noshimaliwa shono ooyene yoositola ha ya longitha.

Oshimaliwa osho thimba yina ongodhi monakanena . Ohashi tukwathele okufuta oosikola, okulanda iikulya , okulanda oonguyo , okulanda omagumbo, okulanda iiyenditho. Ohashi tukwathele muunamapya nuuniimuna.

Oshimaliwabosho thimba yi na ongodhi monakanenena. Osho hashi tukwathele okufuta osikola, osho hashi tukwathele okulanda iikulya, osho hashi tukwathele okulanda oonguwo, okulanda omagumbo, okulanda iiyenditho osho wo okuninga uuhupilo.

Oositola odhi li dha simana, oshoka ohadhi landitha iinima mbyoka tu li twa pumbwa. Ohadhi landitha nee iinima mbika nomalalakano opo aantu ya vule okuya taa landa, yo ooyene yomositola ya kale yi imonena mo oshimaliwa.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi kwathele oshigwana, mono hayi vulu oku yambidhidha uuna omuntu ahala okutota ongeshefa ye. Ohayi vulu okumukwathela oshimaliwa nenge tayi mupe omadhilaadhilo nkene ena oku kala ta kwathele ongeshefa ye.

Iimaliwa oyili ya simana oshoka mongaashingeyi uuna waana oshimaliwa ino talika ko wuna ongushu yasha. Oshili sha simana oshoka ohatu vulu oku landa iinima yetu mbyoka twa hala momagumbo getu niimaliwa mbika.

Etseyitho lyeshuno pevi lyondando yeshina lyokuyoga. Olya li li na N$ 8 329, mongashingeyi oli na N$ 7 999.

Oku tseya ondando yoshimaliwa shili kombaanga oku pitila pokashina koku nana iimaliwa nenge pashitayi ino futa nande osenda yimwe tayi zi kongodhi yoye nenge tayi zi mondjato yoye.

Otwa tseya nkene oshipatululo shokakalata oshowo oshipatululo shoshimaliwa shili kongodhi yandje tashi vulu oku kaleka oshimaliwa shandje megameno. Uunongo owo oonkondo oku lithwa uukengeleledhi wopashimaliwa oku pitila kongodhi.

Oshimaliwa osho thimba yina ongodhi monakanena, ngele kushina elongo itoli mono, ngele kushina ito vulu okuza kondoolopa yimwe wuye kondoolopa onkwawo, iikutu kuzala, iikulya woo itomono, Nakayidhi Kaalwenya ote kupe nawa ngele oshimaliwa kushi na.

Oshimaliwa osho thimba yina ongodhi monena. Ngele kuna oshimaliwa otomono iihuna muuyuni mbuka tuli . Oshimaliwa osho hashi tukwathele okulanda iikulya ,okulanda oonguwo , oku etapo uunafaalama nuunamapya, oku ifutila oosikola niikwawo yilwe.

Oositola ngaaashi oPEP Home odhili dha simana oshoka, odhili hadhi landitha iinima mbyoka hayi longithwa momagumbo moka mwa kwatelwa uumeno mboka hawu Kala tawu monikitha nawa momahala . Ooyene yoositola ndhika oyeli haya mono mo oshimaliwa .

Iilandithomwa yiikutu moositola dha yoloka. Ngaashi oohema, oompindja, iimbamba yoku kwatela. Oku kwathela oku eta po iilonga oshowo oku ninga iimaliwa twi ikwathele onga aakwashigwana.

Ombaanga yaStandard Bank oyili ombaanga ndjoka hayi kwata oshimaliwa nawa. Aantu ohaya yi oku ka pungula iimaliwa. Ohayi vulu okugandja uundjato koshigwana mbono hawu longithwa pamikalo odhindji.

Ombaanga oyili yasimana oshoka mongaashingeyi aantu oko yeli haya pungula iimaliwa yawo. Ombaanga yaVenduka ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek oyili yasimana oshoka ohayi gandja oshimaliwa moshigwana.

Etseyitho ta li zi kombelewa yopashigwana. Ngele owa longa nuudhiginini otatu ku kwathele. Pungula oshimaliwa shoye oku pitila mositola ndjoka yi li popepi nangoye. Dhengela nee ko 0612998883.

Muuyuni omu na iimaliwa ya yooloka. Mono ha tu adha iimaliwa yomafo, naambyoka yomuwalakasha. Mbika oui li ya simana ayihe, oshoka ayihe ngele ku yi na, ito pondola sha. Nande ongawo, omuwalakasha nenge omafo, uuna omuntu wa landa oshinima shoye, oho pewa ihe mbyoka wa shendja, unene mbyoka ha yi kala yomuwalakasha.

Okapandja ketu kombaanga yotango yopashigwana moNamibia, opo wu sindane, omahalelo omawanawa kaasindani yoshiwike mboka ya sindana oondola omathele gatano oku pitila kongodhi kombaanga nenge mokatumwalaka okafupi,

Sindana epandja limwe dji ilongekidhwa djopa shimaliwa. Embo dja nyolwa ku Carl Richards, opo wu ilonge omikalo dha yooloka nkene wuna oku kwata oshimaliwa shoye nawa oku pitila mo mbaanga onene ya Venduka.

Landa noka kalata koye longitha nee oodola omathele ga heyali nenge gevule po, opo wu vule oku sinda oodola dha Namibia omayovi 5000 kehe komwedhi nenge ohauto yo toyota yiikoto iyali momasiku no 31 Deseemba 2025.

Ngele osha thika lwopiikando iiyali tolongitha oka kalata koye kokulanda opo wu lande omahooli moshikako shika oshi wanawa. Longitha oka kalata koye koombaanga yotango opo wu vule okumona uuwanawa mbuka kehe komwedhi.

Namibia sho a gwanitha oomvula omilongondatu, mokutyapula kwe okwa dhiladhila opo a ete po oodola omilongondatu ndhoka dha thanekwa aaleli yatatu yaNamibia: tate Sam Nuujoma, tate Hifikepunye Pohamba oshowo tate Hage Geingob.

Ombaanga yo NET Bank oyili tayi tseyithile oshigwana shawo kutya . Iimaliwa mbyoka yili ya ningwa iipe ano iimaliwa ya Namibia mbyoka iipe. Itayi taambwa natango komashina ngono haku tiwa uuATM oshoka natango iipe.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi lombwele aantu kutya opuna ookalyampombo haya vulu oku kala ya nyokoma oshimaliwa mbono haya dhenge taya pula kombinga yomauyelele goombaanga . Ohakuti kutya omauyelele goye gombaanga ogeli onga oshiholekwa

Mookombitha omuli hamu adhikwa iipundi, niitafula, noosikopa, ayihe mbino oyili ya ningwa miipilangi, mbyono yili hayi adhikwa tayi zi komiti. Una aantu ya longitha omiti odhindji, oshilongo ohashi mbugala.

Kuna okambo mombaanga yaVenduka ?Omashina getu gokunana oshowo okutambula iimaliwa, otaga tambula okuya sigo opoondola dhaNamibia omayovi gatano mombaanga yaVenduka. Oompango nomalandulathano opo geli.

Oshimaliwa oshasimana noonkondo mongashingeyi okwiifutila oosikola, okulonda oolefa, okulanda omagumbo osho wo iiyenditho noku landa iikulya osho wo iizalomwa nosho wo okukwathela aanasikola.

Iimaliwa oyi li yasimana , oshoka aantu oyeli hayeyi longitha pamikalo odhindji . Uuna omuntu ena oshimaliwa oshindji, oshili hashi kala shili shina okapandi. Aantu ohaya yi yekeshi mbaange opo shikale shapungulwa nawa.

Omangeshefelo omawanawa mono aantu haya ngeshef iinima ya yoolokothana. Ohaye yi ningi nelalakano, opo ya vule ou imonena oshimaliwa shawo. Shika osha simana oshoka kapena omuntu ha kala yeli nawa keena iisimpo.

Mongashingeyi aantu ihaya yalula we iimaliwa koonyala opuna uushina mboka hawu longithwa, ohawu longithwa nee unene moombaanga oshoka aantu oko haa pungula oshimaliwa shoka hashiya momwaalu ogundji.

Iimaliwa oya simana, oha yi vulu oku pingakanithwa uuna toyi kiilongo yaantu. Shika oha shiningwa neeh shi ikwatelela kongushu yoshilongo hoka toyi opo wuvule oku longitha iimaliwa yomoshilongo moka.

Omalovu ogo gamwe ngoka haga vulu oku landithwa moositola nonando ohaga eta omikithi. Aantu ohaya landa nee taya tula muumbamba opo woo yavule oku iyuvitha nawa pamwe naakwanezimo yawo nenge nookuume kawo.

Omahala gomalandithilo hoka oko hatu ka landitha iilikolomwa yetu yomomapya oshowo mbyoka twa likola okuza muunafalama ngaashi omatama, oonyanga, uunawamundesha, oomboga nayilwe yilwe, opo tu imonene oshimaliwa shomondjato.

Ombaanga yotango yopashigwana, ano FNB oyili tayi kwathele oshigwana oku pungula iimaliwa yawo, mono tayi tseyithile aantu kutya owu li ho longo nuudhiginini? Otaa vulu okukwathela oku ku pungulila oshimaliwa shoye.

Iimaliwa oyi li ya simana mongaashingeyi oyo hayi tu kwathele okwi ifutila osikola ngaashi kiiputudhilo yopombanda, okwi ilandela iikulya, okwi ilandela iikutu, okwi ilandela omagumbo oshowo iiyenditho. Ohayi tu kwathele wo natango okulonda iiyenditho okuza pehala limwe okuya kekwawo.

Oositola odho dhimwe dhomomahala ngoka geli ga simana oshoka ohaga landitha iinima mbyoka yili ya pumbiwa moshigwana. Shika oshili sha simana oshoka mwene gongeshefa ndjoka ihi imonene oshimaliwa shono ha longitha opo avule oku kandulapo oompumbwe dhe.

Iimaliwa nedhina limwe hatuyi ithana iisimpo oyili yasimana mokukalamwenyo kwetu kwesiku, oyo hayi tukwathele moompumbwe dhetu adhihe ngaashi, okwiilandela iikutu, iikulya, okwiifutila oosikola, okufuta omalusheno nomeya gomagumbo getu.

Ombaanga yotango yopashigwana ano fnb oyili tayilombwele oshigwana kutya omahooli goombiliki ogeli gasimana. Ohovulu okukala walanda omahooli goye etotula mohauto yoye.

Enda moshiyenditho wagamenwa moVenduka oshowo mo mudhingoloko gwa Venduka Dhenga koonomola 061306081. kala wa gamenwa.

Namibia moku dhimbulukwa omvula omilongo ndatu dhemanguluko okwa tokola okushi dhimbulukwa momukalo gwoku etapo oodollar omilongo ndatu dhaNamibia hoka kwa thanekwa aaleli yatatu yotango yaNamibia.

Iipundi oyo iinima yimwe yili yasimana muuyuni . Aantu ohaya longitha iipundi okukala omutumba . Mongaashingeyi ohayi tulwa iikuusinga mono uuna omuntu akuutumbako oha kala uuvite nawa, inashi fa muuyuni wookuku mono hamu kala muna omandangalati.

Iipilangi oyo iinima mbyoka yili ya simana. Mbyono yili hayi adhika woo muuyuni wetu. Ohayizi komiti aantu oha ye yi hongo nee nawa opo ya vule oku ninga po shoka yeli ya pumbwa momagumbo gawo.

Omakwatathano goshali gokupungula oshimaliwa shoye okupitila mombaanga yaVenduka, okumbaanga okupitila momalungula, mbaanga

Ehehelo lyiimaliwa komahangano goku gandja iimaliwa uuna wuli mompubwe yoshimaliwa wa hala okukafuta osikola yoye nenge gumwe gwomaakwanezimo yoye a hulako oho vulu oku kiindila iimaliwa wa gwedha po okamaliwa kontumba.

Iimaliwa ngele ya ningi oyindji, ohayi yalulwa tayi ningwa uupandi mbono hawu mangwa. Aantu oyeli hayeyi fala koombaanga nelalakano opo yi vule oku ka pungulwa nawa unene, shika oshili sha simana.

Iipundi niitaafula oyo yimwe yomiisimaninima mbyoka ha tu adha moongasshi ngeyi. Iipundi oha yi longithwa momagumbo, iitafula nayo oha yilongithwa wo momagumbo moka ha yi tulwa mooseti, oha tu yilongitha oku tenteka iipundi oha tu yilongitha oku kuutumba.

Monakuziwa aantu inatu kala twa talako okuteleka onga eithano lyasimana ihe monena okuteleka osho shimwe shomomaithano ngoka ga pumbiwa nolyasimana ngaashi oku kateleka moositola, moohotela, moosikola, moondholongo nokomahala giili.

Matuka oshilando shika. Otaku ithanwa aamatuki gomayinyanyudho taya kamatuka ookilometa ntano sigo omulongo, taya ka matuka taya inyanyudha .Inyolitha nena koondola dha Namibia ethele nomilongo ntano adhike.

Oshipundi sho kukuutumba shalongwa momiti dhahongwa nawa nenge miipilangi, nuuwanawa nee wokukala kiipundi ya longwa momiti itosileko uupyu nongele shateka ohashivulu oku longululwa nuupu nenge oku ka longithwasha shilwe.

Otashi vulu tuu wukale wuhole ombaanga. Ohatu popi omalaka geli omulongo nagatatu, pagwedhwa limwe. Ohole yelaka lyoye tala nena okupitila mombaanga onene yavenduka, MoNamibia.

Owuna okambo nombaanga yavenduka? Omashina getu gokunana iimaliwa, oshowo gokutuma oshimaliwa, ohaga pitike wutume oshimaliwa sigo opoondola omayovi gatano yaNamibia. Oompango nomalandulathamo opo dhili.

Landa nokakalata koye koondjo kombaanga yotango yaNamibia koondando dhagwa pevi lela kositola yaNictus moNamibia. Oku landa iinima yayooloka ngaashi oombete, omatalashe, oosikopa nayikwawo oyindji ya gwedhwa po.